Jigeen bu rafet, bu xees, mui sol yiy weex, mo ngi lektu karaw bu ñuuwul, karaw bangi gudd, rafet, jigeen ba ngi def rusal ci tuna mi, rusal bu xen xam, ngi sol ay jaaru mu ngi amee kalfe bu wee.

Masin bu de nyaw yire, masin bu gawla def de naw yire, yire lum buri buri buri sof inde def ko de nyawndu ko nyaw benna bes, waay dina am lu buri lum nyaw, masin bi mungi toog si kaw taabul.

etas bi tabax bi kowena tabax bi mu ngi amee ay nigi nk,niki tamit mu ngi am ay buntay tamit so xoole denga de gis ay palantiir yi boori ci nigi palantir yi ño la de wonne nigi yi boori na ofunoon.

jaaru loxo jaaru loxo bu rafete noom jaaru bi soko soles ca loxob bi eeci ca barami defte rafetal bara jige ni ño ko de ëppa di sol ni bu rafetal walantuma ci fekkenti ney burmun la buga takka defla de joxli bur so nango mo nekka ca jekke.

Xale yi góor ak xale yi jigeen ñuy toog yi ay xale yi di jàngla ni ngi toogse seen taabul i ñi gi toog ci kom ab grup ni wof made gis mu naño wecc wante ay xalaat nekkut góoru benna góoru benna jigeen bi dañ leen boole ñu ñopp ni wecci ante xalaat ay góor ak jigir yob lañ jaxse ci taabul bi ñuy amee ay baag ak see njuntuwaay buyujange.

jigeen bute liggée ci faro soo xoolee ci gana wam de ngay gis ndox bi ndox nay siggée ji faro bi mu ngi amee malo bi se loxo mi lul mo neka jama bi bo bula wara dem def ci ndox bippor mu sax mu neka malo jigéen buu yuula bug reetam conta.

Si ayaport bi la, modumudu yi fii lande wacce, sun wacce nidi dem tacculen, ni dem ñibisi sen ker yi, fekka sen mbokkay yopp yingi ñaw nii kontaan, ñom ñap nyu nayu wante.

Dalab jigeen bu rafet dala bi dala bu eesla jigeen dañ ko dee sol bur dem porogaraam wala yaangee dem màrse wala yangee gina ci nit yi ori dañ ko dee sol dal di noo sookaayla dala bi rafetna jigeen ñoo ko di sol.

Góor bu rafet mo ngi wat boppam bi wat bu rafet mo ngi sol jaar ci noppam bi sikkin am na ko tuute sikkin bangi ñool góor bi góor bu xees la mo ngir teee loxam bi ci gimilel.